Mu kibanza gikoreramwo igisata co kumenyesha amakuru, hariho imeza iteretsweko imashini nyabwonko, iyo mashini nyabwonko ikaba icometsweko intsinga z'umuhondo, iz'ubururu hamwe n'izitukura nyinshi.

Inzu ifise impome zubakishijwe imbaho ikaba isakaje ivyatsi amadirisha yayo akaba akozwe mu tuyungiro bakaba bayibikamwo imbuto.

Ikibanza co gusomeramwo ibitabo ca kaminuza yu Burundi giherereye ikiriri hari akabati gapanzemwo ibitabo ariko biboneka neza yuko ivyo bitabo bidapanze neza nk'uko bitegerezwa.

Mu kigo, ca kaminuza, yitiriwe umuco, kiri ku Mutanga, ikibanza abanyeshure, basomeramwo ibitabo, hari utubati, dufise ibiyo; harimwo ibitabo indani, ndetse n'intebe, abanyeshuri bicarako.

Ishure rya kaminuza ry'igihugu cu Rwanda rifise impume zisize irangi ryera hanze hakaba hateye amashurwe n'ibiti hari kandi n'ingazi zubakishijwe amabuye.

Ibitaro bya kijambere bigeretswe rimwe vy'ababikira ba Bene Tereziya biherereye mu gisagara ca Bujumbura hanze hakaba hateye ibiti hari n'ubwigamu bushakaje amabati aho n'imodoka zishobora guhagarara.

Ibikoresho bitanu bakoresha na cane cane mu bwubatsi, nk'inyundo bayikoresha mu gusakara iyo bariko bahonda imisumari, imetero nayo bakayikoresha mu gupima uburinganire canke uburebure.

Uruhome rushushanijeko ivyiza usanga muri afurika, nk'inzuzi, ibiyaga, amashamba, ubugaragwa intare, inzovu, impara, ingoma ivyamwa bitandukanye nk'imicungwe, amavoka hamwe n'indimu.

Kw'ishure ritoya ryo mu kinanira ya kabiri aho umwigisha ahagaze mu muryango w'uruzitiro arindiriye yuko abavyeyi baza gutora abana babo.

Umuhinga akora mu gisata co kumenyesha amakuru, ariko arakora amashusho n'amasanamu yifashishije imashini nyabwonko hamwe n'iyindi mashini ikoreshwa mu gufata amashusho n'amasanamu.

Ikirasi c'ishure ry'intango rya Karurama y'akabiri gifise impome zisize irangi ryera ikibaho cirabura intebe ati abanyeshuri bazicaye ko bigaragara yuko bagiye mu karuhuko bakaza kugaruka inyuma y'iminota cumi n'itanu.

Ikirasi ca kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubuvuzi aho hariho intebe yicara ko umunyeshuri umwumwe akongera akayandikirako bigaragara, yuko uyu munsi ati abanyeshuri bari batonze.

Utwandikisho icenda bita ikaramu dutatu turimwo ibara ry'ubururu utundi dutatu dufise ibara ry'agahama hamwe n'utundi dutatu dufise ibara ry'ikivuvu.

Mu kibanza co gusomeramwo ibitabo kiri mu kigo ca kaminuza y'Uburundi nderabigisha iri mu Kampenge, hari ububati butonzeko ibitabo guhera hasi gushika hejuru.

Ubwiherero bw'abagabo bunini cane uboneka yuko bwakira abagabo barenga cumi, umwe wese agashobora gukarabira ku ruhande rwiwe atarinze kurindira uwundi.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda ryo mu Gihosha, abanyeshure b'abigeme bo kuri iryo shure bariko barakina urukino rubereye ijisho rw'umupira w'amaboko, hakaba hariho n'abarorezi batari bake.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ry'imyuga ryo mu kamenge bariko bakina urukino rw'umupira w'amaboko n'abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kanyosha bakaba bariko bakinira ku kibuga co mu nyakabiga.

Ikibanza co gusomeramwo ibitabo ca kaminuza y'uburundi, hariho akabati karimwo Ibitabo biri mu mice itatu, ivyo bitabo Bikaba biboneka ko vyanditswe m'ururimi rw'icongereza.

Umuganga w'ibiterwa ahejeje gupima inyanya hamwe n'isenda yifashishije icuma bita rugagamisha hamwe n'imashini nyabwonko, ubu akaba ariko yandika inyishu y'ivyo yatoye.

Abanyeshure ba kaminuza, y'Uburundi, mu gisata c'ubuvuzi, bariko bariga; aho umwigisha, ariko arabasigurira, yongera abereka, ingene bakoresha, imashini yo gupima, bita rugagamisha.

Iduka riherereye mu gisagara ca Bujumbura hadandarizwa ibikoresho vyo kw'ishure nk'amakaye manini manini na matoya amakaramu atukura ayirabura n'ayumuhondo hamwe n'ibikoresho bakoresha mu gucapa.

Mu kibanza cagenewe gusomerwamwo ibitabo, hariho akabati gapanzemwo ibitabo neza, hari kandi n'ikirangaminsi c'isamirizi ya radiyo mariya mu Burundi.

Ikibanza co gusomeramwo ibitabo c'ishure ry'imyuga ryya komine Rugombo, hari akabati karimwo ibitabo bitondetse neza hamwe n'impapuro hejuru ku ruhome, hakaba hariho igicapo cerekana ibihimba vy'umubiri.

Igorofa ry'ishuri ritonya rya Nyabugete yambere rifise inkingi zisize iranga ryera, amadirisha n'imiryango bisize irangi ritukura yubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakaje n'amabati, hanze hakaba hari kibuga abanyeshuri bakinirako.

Ikirasi c'ishure ry'isumbuye rya Kigwena abanyeshure batashe bakaba basize amakaye bakoreyemo ikibazo c'ibiharuro imbere ku meza y'umwigisha.

Kw'ishure ry'intango rya kinama mu ntara ya bujumbura rifise impome zisize irangi ryera n'iryirabura hakaba hateretse akadobo kari mw'amazi yo gukaraba gateretse ku ntebe y'igiti.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza yu Burundi bari muishure bariko barimura icirwa c'ibiharuro abandi na bo baricaranye bariko barasiguriranira ibyo batatahuye igaragara yuko umwigisha yari yasohotse.

Ibihanaguzo bibiri bakoresha mu guhanagura ikibaho. Kimwe aho bafata hakaba hasa n'ibara ry'ubururu aho bahanaguza naho hakaba hasa n'ibara ryirabura ikindi aho bafata hakaba hasa niba aragera aho bahanaguza naho hakaba hasa n'iba ara ryirabura.

Igitambara kimanitse ku ruhome kicafye ko ibikoresho bikoreshwa mu murima hariho ishoka bakoresha mu guca ibiti, isuka bakoresha mu kurima, isipiri bakoresha mu kwimba, igipawa bakoresha mu kuyora hari n'inkorofani hamwe n'umupanga.

Isengero nziza cane, ryubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati atukura ikaba ifise n'umunara muremure, ikikujwe n'ibiti hamwe n'ivyatsi biteye hanze hakaba hari n'abantu bari bavuye gusenga, iruhande yaho ikaba ifatanye n'ishure.

Ikibaho candisweko akabazo k'ikirundi ,aho babasavye kuzuza bakoresheje imperekeranya ,nte na bwe, hamwe no gutora ijambo ririmo nge na nye.

Ikirasi c'ishuri ry'isumbuye rya kanyosha, gifise uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye ,hasi hakaba hasize isima, gifise n'ikibaho cirabura canditse ko indome.

Ishure ritonya rya Kanyosha ya gatatu ryegukira isengero ya katolika ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe n'amabati rifise amadirisha y'amenetse abanyeshure bakaba bariko barakina.

Ikibanza gikoregwamwo umuyobozi w'ishure rya kigwena kirimwo imeza ishasheko igitambara c'ibara ry'ubururu n'iry ugwatsi rubisi hariho kandi n'imashini nyabwonko impapuro hamwe n'intebe umuyobozi yicarako.

Ishure ritonya ryo mu Kinindo rifise uruhome rushushanije ko abanyeshuri batandatu bicaye mw'ishure hamwe n'umwigisha ari mbere yabo arikabigisha ururimi rw'icongereza.

Kw,ishure ry'intango rya Nyakabiga ryubakishijwe impome zisize umusenyi, zifise amabati ashaje, hasi hakaba hashashe amabuye, umunyeshure akaba yinjiye kw,ishure atambaye umwami.

Ikirase c'ishure ry'intango rya kanyosha ya kabiri kirimwo abanyeshure babiri umwe yifashe neza, abo banyeshure bakaba bariko bababazwe n'umwigisha abandi banyeshure bakaba basohotse.

Ishure ry'intango rya Gihanga rifishe impome zubakishijwe n'amatavari ahiye ritagira amadirisha rikaba risakajwe amabati inyuma y'iryo shure hakaba hari ibigazi bakoresha mu gukora amavuta yo kujya yitwa amamesa.

Inyubakwa nziza cane ya kijambere igeretswe gatatu ,ifise inkingi zisize irangi ryera, imbere yayo hakaba hateye amashugwe hamwe n'ibiti bifasha mu gutanga akayaga keza, hashinze n'ibembera ry'igihugu c'Uburundi.

Kw'ishure ryiza cane rya Kamesa ryubakiswe ku buhinga bwa kijambere rifise imiryango isize ibara ry'ubururu hamwe n'amabati atukura. Abanyeshure bari hanze basohotse bakaba bari ko basamarira abantu batatu bariko bararengana.

Ikibanza co kwinezereza giherereye ku murwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, aho hari inyubakwa nziza cane igeretswe kabiri, isakaje amabati afise irangi ry'agahama, ikaba kandi ifise amadirisha yakaka.

Ishure ry'intango ry'abigenga ryo mu Kanyosha kw'ibarabara rya gatandatu, rifise inyubakwa igeretswe kabiri, hamwe n'uruzitiro rufise impome zisize irangi ry'umuhondo.

Akabati k 'ishure ritonya rya kamenge aho babika ibikoresho ,vy'abanyeshuri nk'ibitabo, amakaye, impapuro ,ingwa hamwe n'igikoresho bakoresha mu kwitabaza iyo banyeshuri bagiye mu bw'iherero.

Ikibanza c'ikibuga c'ishure rya kinanira ya mbere hari imodoka hamwe n'akadobokaremwo amazi yo gukaraba hateye ibiti impande y'uruzitiro rw'ishure.

Kwishure ryisumbuye rya Kamenge aho hari ubwiherero bw'abahungu n'abagabo hamwe n'ubundi bwiherero bw'abigeme n'abafasoni, hanze hakaba hari aho bakarabira bavuye mu bwiherero.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza, bicaranye ari babiri babiri ku meza ,bafise amakaye n'ibitabo ,bakaba bariko barimura ivy'umwigisha arikarabandikira, imbere kuk 'ibaho.

Ikirasi c'ishure ry'intango rya Karurama ya kabiri, kirimwo intebe zicarako abanyeshure, imeza y'umwigisha hamwe n'intebe umwigisha yicarako, gifise kandi isandugu yo gushinguramwo ibikoresho vy'ishuri isize irangi ry'uburu.

Inzu y'amakoraniro, yubakishijwe amatafari, ahiye, ifise inkingi, zisize irangi ryera, ikaba kandi, isakaje n'amabati; hakaba haboneka y'uko, hagombe habere, ubugeni.

ikirase ca kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika, kirimwo amatara y'umuyagankuba ariko araka, gifise n'impome zisizwe irangi ryera.

ikirasi ciza cane c'ishuri yigisha umuziki kirimwo intebe zicara ko abantu babiri babiri hejuru ku ntebe hakaba hari ko ibitabo bibiri bibiri ku mpome hari ko isaha y'urushinge hakaba kandi n'igicurarangisho citwa inanga.

Ikirasi c'ishure, ryisumbuye, ryo mu Kabezi, kirimwo intebe, zikoreshejwe imbaho gusa, hamwe n'izindi, zikoreshejwe imbaho, hamwe n'ivyuma; gifise kandi, n'uruhome, rusize irangi, ry'urwatsi rubisi.

Abagabo babiri bo mu muryango utabara imbabare bari mu bwiherero bw'ishuri rikuru rya bubanza aho bariko bashira umuti mutuzu twasugumwe kubera abanyeshuri babiri bafashwe n'indwara yo gucibwamwo yitwa amacinya.

Inzu y'igorofa ryo kw'ishure ritonya ryo mu Kamenge, rifise impome zubakeshijwe amatafari ahiye, rigasakarwa n'amabati atukura, inyuma y'iryo gorofa, hakaba hariho ikibuga, c'ugukinirako umupira, w'amaboko.

Imodoka ndende yunguruzA abantu mu gisagara ca bujumbura, ikaba isize irangi iry'ibara ryera ,hamwe n'ibara ry'ubururu ,umunyonzi wayo akaba yayisohotsemwo, yasize umuryango wuguruye.

Mu kigo ca kaminuza citiriwe ikiyaga tanganyika abanyeshuri bari mu mwanya w'akaruhuko aho bagize umuzingi umukozi w'imana akaba ari hagati y'abo abasigurira ijambo ry'imana.

Ikirasi c'ishuri ryisumbuye rya musaga ya mbere, rifise amadirisha ariko ibiyo n'ivyuma, intebe za kijambere zikoreshejwe imbaho n'ivyuma hasi hasize isima.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Gihosha, rifise inkingi, hamwe n'impome, bishaje; bigaragara y'uko, irangi ryavuyeko; hasi hakaba, hasize isima, umuryango ukaba, utugaye neza.

Inzu ifise impome zisize irangi ry'umuhondo, ikaba isakajwe amabati atukura, imbere yayo hakaba hariho ibiti vy'amashugwe, hakaba n'umurima urimwo impene iriko irarisha ivyatsi.

Akabarabara k'ivu kaja kw'ishuri ritoya rya Nyabugete ya kabiri, hahagaze abana bane, abana babiri bakaba bavuye kw'ishure, imbere yabo hakaba hariho imodoka yirabura.

Igorofa, rigeretswe gatatu, ry'ishure rya kaminuza, yitiriwe ikiyaga Tanganyika; rikaba rifise inkingi, zisize ibara ry'umuhondo; hejuru ku bicu, hakaba, haboneka y'uko, izuba ryariko riraka, ari ryinshi.

Ikibanza c'uburiro bw'abanyeshuri cubatswe ku buhinga bwa kijambere, gifise impome zisizw'irangi ry'umuhondo hamwe n'irangi ryirabura, gifise kandi n'imeza abanyeshuri bafungurirako, hamwe n'igisenge gisize irangigera

Ishure ry'intango riri mu Kinanira ya kabiri, rifise impome zubakishijwe amatafari ahiye. Iryo shuri rikaba rigeretswe rimwe. Abanyeshuri bakaba batashe.

Abanyeshure bo kuri kaminuza yitiriwe Umuco bi Bujumbura baramutse bagendera ikigo ciza cane ci Muramvya cakira ingenzi aho gifise ibiti vyiza kandi birebire inzu z'ubwatsi zubakishijwe n'ibiti.

Igikoresho batwaramwo ivyangombwa vyo kwishure nkamakaye amakaramu hamwe n'ibitabo bakaba bagiheka mu mugongo canke ukagitwara mu ntoki ico gikoresho kikaba kiri ku ngazi ihuza igorofa yo hejuru n'iyo hasi.

Uduseke tubiri kamwe gafunduruye akandi gafundikiye, karimwo ingwa zera bakoresha mu kwandika kukibaho, agaseke kamwe kose kakaba karimwo ingwa ijana.

Imodoka zibiri zunguruze abantu mu gisagara ca bujumbura zikaba zisize irang igera n'iry'ubururu zirahagaze zirindiriye abanyeshure bava kw'ishure ry'ababikira ryitiriwe umweranda mikaheri ngo zibatahane mu mihana iwabo.

Ishure ryisumbuye rya Cibitoke rifise impome zisiz'irangi ryera, inyuma yaryo hakaba ari isengero ryitiriwe Umiranda Yohani, iryo sengero rikaba risakaje amabati atukura.

Abigeme babiri bambaye impunzu zera n'izirabura bahagaze imbere y'amabendera umurundi kazi ahagaze imbere y'ibendera ry'ubufaransa, umufaransakazi na we akaba ahagaze imbere y'ibendera ry'uburundi.

Kwishure ry'isumbuye ryo mu gasekebuye, abanyeshure baje bashajije barekejwe n'abavyeyi babo aho bahejeje kubaha amanota yo mu gice cya nyuma kugira ngo baco bagenda mu buruhuko.

Kw'ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu Cibitoke, abanyeshure barimwo abahungu n'abakobwa bariko barakora umwimenyerezo umwigisha yabasigiye, bakaba bariko bakoresha intsinga zitukura hamwe n'izirabura.

Igorofa rigereswe rimwe rikiriko rirubakwa ritaruzura, rifise uruzitiro rwubakishije amabati n'ibiti imbere yurwo ruzitiro hakaba hari ibarabara ryibivu rihagazwemwo ingendeshwa.

Ubwiherero bwitumamwo abahungu mu kugira umwandamutoya aho, ubu bwiherero bushobora kwakira abahungu benshi bari hagati y'abahungu umunani canke cumi.

Kw''ishure rya kaminuza ryitiriwe umuco ryo mu kinindo abanyeshure bari mu kirasi aho bariko barakora ikibazo, umwigisha ari mbere yabo ariko arabacunga bigaragara yuko abanyeshure bose bafise ibikoresho vyo gucapa.

Igorofa ryubakitswe ku buhinga bwa kijambere, imbere yiryo gorofa hakaba hariho umurima utewemwo ivyatsi, amashugwe ivyamwa nk'amavoka, indimu n'imicungwe, hakaba akayira gaca hagati yuwo murima gasize isima.

Abakozi b'ikigo ca kaminuza bariko barakata ivyatsi hamwe n'amashurwe imbere y'ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Impande yaho akaba hateye ibiti vy'ivyamwa vy'amavoka hamwe n'ibiti vy'indimu.

Inzu yo gusomeramwo ibitabo ,yubakitse ku buhinga bwa kijambere ,iri mw'imeza ziriko imashini nyabwonko, intebe zo kwicarako ,utubati turi mw'ibitabo, hejuru yatwo ariko Amasanamu y'Abantu.

Mu kibanza ca kaminuza y'uburundi aho abanyesure bagera kuri cumi bariko barigishanya, umunyeshure umwe akaba yahagurutse ari mbere yabo ariko arabasigurira.

abanyeshuri biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ibidukikije, bari kumwe n'umwigisha wabo, bagendeye ishirahamwe rihingura amazi bita k'inju, bakaba bariko barabasigurira ingene bahingura ayo mazi.

Ibitabo bibiri, biri ku meza, vyanditswe mu rurimi, rw'icongereza; umunyeshure akaba, ariko arigira, mu gitabo kimwe, ageze ku rupapuro, rw’ijana na mirongo ibiri na rimwe.

Umurima uri impande y'inzu iteweko ibiti biri vy'ivyamwa inkikuro yuwo murima ikaba iriko amashugwe inyuma yuwo murima naho hahagaze imodoka

Ikirasi c'ishure ry'isumbuye ryo mu Kinindo gifise uruhome rusize irangi ryera, hasi hakaba hasize isima isa nagahama ,ikibaho kikaba canditsweko ibiharuro.